Abantwana besikolo abangamantombazana bangena esikolo sabo. Bayahlolwa ukubana bame njani emzimbeni yabo, abahlaselwanga yini lugubhani lwe COVID-19.

ODokotela bancedisana labomama balabo bantwana .Ukubana bebahlabe amajekiseni ,ayiwo abavikela emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo lapho bekhula.

Ubaba uhlezi esitulweni. Abezempilakahle bayamhlaba ijekiseni eyokumvikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo ehlasela abantu.

Umama uhlezi. Owezempilakahle uyamhlaba ijekiseni yokumvikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo ukuze ahlale evikelekile ngazo zonke izikhathi.

Ugogo uhlezi phansi owezempilakahle uyamhlaba ijekiseni yokumvikela emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ukuze ahlale elempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Umntwana ulele embhedeni. Owezempilakahle uyamvula umlomo, ukubana emthontisele umuthi wabantwana. Ukuze avikeleke, emikhuhlaneni, ehlukehlukeneyo.

Ingcitshi kwezempilakahle igqoke yaphelela izigqoko zokuzivikela ukuthi ingabambi amagcikwane. Izigqoko lezi, zihlanganisela ilembu leli elivala amakhala lomlomo.

Abantwana bageza izandla esibholaneni. Ukugeza izandla kuyanceda kakhulu ekubeni izandla zomuntu zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abantwana bakha amanzi empompini ngemuva kwabo kulezihlahla. Amanzi ayanceda kakhulu ekubeni abantu behlale behlanzekile njalo benathise amaphilisi ukuze bavikeleke.

Usisi lowu ugeza izandla ukugeza izandla kuqakatheke kakhulu ukubeni umuntu izandla zihlale zihlanzekile ngoba kungenzeka ukubana uyabe ebambe imithi ledoti kuzamele azigeze ukuze engabambi ukudla engagezanga.

Abantu laba bakha amanzi okunatha etankeni amanzi ayancedisa ekubeni abantu behlale behlanzekile njalo lokuba benathise amaphilisi ukuze bayelapheke.

Omama bakha amanzi. Ngemuva kwabo kulezihlahla eziluhlaza. lzihlahla lezi ziyelapha emikhuhlaneni, etshiyetshiyeneyo. Amanzi lawa ayasiza, ekunatheni amaphilisi, ukuze abantu bahlale bevikelekile, ngasonsonke isikhathi.

Abantu bapompa amanzi esibholaneni amanzi lawa ayancedisa ekubeni abantu bahlale behlanzekile njalo lokuba bancediseke ekunatheni amaphilisi abo ukuze behlale bevikelekile.

Omama labobaba abazingcitshi kwezempilakahle, bamile bafolele ukuthatha imifanekiso ngemva kokuqeda umkhankaso omayelana lezempilakahle.

Umama osekhulile ukhelela amanzi ezimpompini abazigejelweyo zinhlanganiso lohulumende lumama ugqoke kuhle isikipa sakhe esilemzila ukhelela amanzi esigubhini.

Izigulane zihlezi phansi emabhentshini zifolele ukubana zibone omongikazi zibhalise amabhuku azo njalo zithathwe imininingwane etshiyeneyo emayelana lazo.

Ingcitshi kwezempilakahle ixoxisana labomama kumphakathi. Umama ubambe iphepha eliyilo elilezixwayiso zalokhu ukubana abantu baziphathe njani behlale behlanzekile.

Abantwana besikolo bahlanganisela abangabafana labangamantombazana babambe amankomitsho balapha emgqonyeni bakha amahewu ukuze behlale beqinile imizimba yabo.

Abantwana besikolo bemfundo yaphansi abagqoke ama uniform alombala oyikhakhi basezimpompini lapho abakha khona amanzi bewakhelela emabhakedeni

Abantwana abanengi abancane bahlezi phansi bagqoke impahla ezilombala oyi orange. Abantwana laba baphiwa okunathwayo okungamahewu ngabenhlanganiso ezizimele zodwa.

Abantu bapompa amanzi esibhoraneni ungacabangeli ukubana bayazipompela nje amanzi ayancedisa ekunatheni amaphilisi lekugezeni lekuwatsheni uthi kuhlale kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Umfana osakhulayo ugeza izandla zakhe ngamanzi aphuma empopini, futhi lapha akhona kukhona amabhakede amabili alombala oyisibhakabhaka. Ngemuva bucwadlana kwakhe kulezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Abantu abezempilakahle, abahlanganisela, abangobaba labangomama, basiza isigulane, besifuqa ngenqola yaso le esenza sihambe kalula, sisuka kwenye indawo. Sisiya kwenye indawo.

Iflawuzi leli eliluhlaza engathi liflawuzi lokucecisa. Liyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu babelempilakahle ngasosonke isikhathi.

Esibhedlela lapho abantu abagulayo abahamba khona besiyathola usizo, utshani balapha buqunyiwe kakahle buyabukeka njalo buhlala buhlanzekile.

Ingxenye yegazi ethethwe ebantwini. Ingxenye le iyafakwa emtshineni wegazi, ihlolwa ukuba kayilamagcikwane na? Ngemva kwalokho, kulamanyathela athathwayo ngudokotela.

esibhedlela lapho abantu abathola khona usizo nxa betshisa tshisa inoma bezokhululeka bezithwele kukhona ibhakane elibhalwe ngamabala amhlophe elichaza ngalesi isibhedlela

Umama uphethe umntwana owezempilakahle uyamhlaba ijekiseni yokuthi ehlale evikelekile ngaso sonke isikhathi kumikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

izihlahla lezi eziluhlaza zazinhle bo engathi yizihlahla zokucecisa ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela zileminye imikhuhlane eyehlukahlukaneyo eziyilaphayo ngokwemvelo zitholakalaegangeni

Iflawuzi leli eliluhlaza, ungacabangeli ukubana liflawuzi lokucecisa nje kuphela. Lileminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo eliyelaphayo emzimbeni ukuze abantu behlale bevikelekile ngasosonke isikhathi.

Imitshina leyi ehlukahlukeneyo, ungacabangeli ukubana yimtshina yocecisa nje. Iyasetshenziswa ngabazemphilakahle ukuhlola imkhuhlane esahlela abantu, lokuthi ingaba idalwa yikuyini, lokuthi ingavikeleka kanjani ukuze abantu behlale bephephile ngaso sonke isikhathi.

Izithelo lezi ezihlukahlukeneyo ungacabangeli ukubana yizithelo zokucecisa nje kuphela, ziyadliwa zileminye imikhuhlane eziyelaphayo emzimbeni ukuze umzimba uhlale ilempilakahle ngazo zonke izikhathi.

Abezempilakahle bahlezi ezitulweni . Baphethe ama computer abo okuhlola imkhuhlane ehlasela abantu njalo lokubana bengayivikela kanjani ukuze abantu bavikeleke .

Owezempilakahle uthwele amabhokisi, amabhokisi lawa yikho okuhlala khona amambodlela lawa. Amambodlela lawa alemithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke.

Umama uhlezi esitulweni. Phambili kwakhe kulowezempilakahle uyamhlola ukubana umzimba wakhe ungaba ukhudumala okungakanani kumbe ungaba uqanda okungakanani.

Isibhedlela emtholampilo lapho abantu abahamba khona besiyelatshwa izifo ezitshiyeneyo. Kulesisibhedlela kukhona izihlahla eziluhlaza ezihlanyeliweyo ezicecisileyo ukuze kubukeke .

Yi ambulance leyi emhlophe, yiyo esetshenziswa ukuncedisa ukuthwala abantu abaphathekileyo ibagijimisela esibhedlela ukuze bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo.

Odokotela abagqoke amajazi amhlophe lalokho okokuvikela ukubamba amagciwane emakhaleni lemlonyeni. Baxoxisana lomkhulu wabo obavakatsheleyo namhlanje.

Amabhokisi lawa amahle kubi engathi ngamabhokisi okucecisa lawo ngamabhokisi lapho okugcinwa khona imithi etshiye tshiyeneyo elapha imikhuhlane ehluke hlukeneyo ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka.

Iambulensi leyi emhlophe, iyasetshenziswa ekuncediseni ukuthwala abantu abagulayo ibagijimisele esibhedlela ukuze bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo.

Umuntu lowu ubukeka engathi ubuso bakhe abuhlambulukanga kuhle, ngakho kuzamele agijimele esbhedlela kwabezempilakahle ukuze athole usizo ngeskhathi esfaneleyo.

Umuntu lowu ubambe ngaphansi konyawo lwakhe, lubukeka engathi luvuvukile uyaluyeluyelula ukubana alulame ukuze akwazi ukuhamba.

Umuntu lowu ubukeka engathi amehlo akhe awahlambulukanga kuhle ngakho kuzamele agijimele eSibhedlela kwabezempilakahle bayemhlola ukubana kubangelwa yikuyini njalo bengakuvikela kanjani.

Ukhulu ulele embhedeni . Abezempilakahle bayamhlola ukubana umzimba wakhe ukhudumala okungakanani kumbe uqanda okungakanani.

Umuntu lowu ubukeka engathi ngumuntu okhathazekileyo, ngakho kuzamele agijimele kwabazempilakhahle esibhedlela ukuze athole usizo ngesikhathi esifaneleyo.

Abantu babambene izandla lapho omunye esekela omunye wakhe olalisiweyo embhedeni wesibhedlela ngoba ephatheke kakhulu umbamba nje isandla ukubana amqinise emazisa ukubana uzasila.

Usisi olesandla esibuhlungu, esivuvukileyo uyasibotobotoza. Uzama ukwelula isandla lesi, ukuthi silulame. Igazi lihambe.

Umuntu lowu ubukeka engathi kaphathekanga kuhle ebusweni bakhe ngakho kuzamele agijimele kwabazempilakahle esibhedlela ukuze athole usizo masinyane ngesikhathi esifaneleyo.

ugogo ubukeka engani ngumuntu okhathazekileyo emzimbeni wakhe ngakho kuzamele agijimele kwabezempila kahle esibhedlela ukuze athole usizo olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo

Umuntu lowu ubukeka engathi ngumuntu otshileyo. Owezempilakahle uyamncedisa ukwelapha izilonda zokutsha ukuze avikeleke masinyane ngesikhathi esifaneleyo.

Umuntu lowu ubukeka engathi ingalo yakhe ivuvukile njalo uyayibambabamba uzama ukuyeluyelula ukuze alulame.

Ubuso bomuntu lobu bubukeka engathi bubuso bomuntu ongaphilanga kuhle. Ngakho kuzamele agijimele esibhedlela kwabezempilakahle ukuze athole usizo masinyane.

Umuntu lowo ogqoke ijesi yakhe ebomvu ubonakala engathi ngumuntu okhathazekileyo emzimbeni ngakho kuzamele ahambe esibhedlela ukuze athole usizo masinyane.

Le yimitshina etshiyetshiyeneyo, esetshenziswa ukuhlola imkhuhlane ehlukahlukeneyo njalo lokuba ingavikeleka kanjani ukuze abantu behlale bephephile ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa lemtshina leyi kuyancedisa kakhulu ekuhloleni imkhuhlane ehlasela abantu njalo lokuthi ingavikeleka njani ukuze abantu bavikeleke ngaso sonke iskhathi.

Isigubhu lesi esimhlophe sasihle bo angathi yisigubhu sokucecisa. Lesi isigubhu ngesilomuthi phakathi oyelaphayo eminye imikhuhalne etshiyetshiyeneyo umzimba uhlale uqinile ngasos sonke isikhathi.

i pheyili leyi phakathi kwayo kulomuthi oyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi

Owesifazana uhlezi ebhentshini phambili kwakhe kulowezempilakahle uyamhlola ukubana engaba esizwani ukuthi lokhu akuzwayo kubangelwa yikuyini lokuthi engakuvikela kanjani

Leyi yimitshina ehlukahlukeneyo ehlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo iyahlola ukuthi leyo mkhuhlane ingabe ibangelwa kuyini lokuthi ingayelapheka njani ukuze abantu bavikelele.

Leyi yimitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imkhuhlane ehlasela abantu etshiyetshiyeneyo, lokuthi ingabe ibangelwa kuyini lokuthi bangayivikela kanjani ukuze abantu bebe lezimpilakahle ngazo zonke izikhathi.

Isigubhu lesi ungacabangeli ukubana yisigubhu sokucecisa sileminye imikhuhlane esiyihlolayo lesiyilaphayo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi

Amacomputer lawa atshiyetsiyeneyo ayancedisa kwabezempilakahle ukuhlola imkhuhlane ehlasela abantu ukubana idalwa yikuyini lokuthi ingavikeleka kanjani

Umama umunyisa umntanakhe. Umunyisa ukubana ehlale esuthi njalo elempilakahle. Lumntwana ugqoke isikipa esilombala omhlophe.

Umfana ugqoke isikipa sakhe esingathi yisibhakabhaka. Owezempilakahle uyamhlaba ijekiseni ukuze avikeleke emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo eyehlela abantu.

Umama uhambise umtwana esibhedlela ukuyelatshwa. Ubambe umntwana ezandleni kuthi uxoxisana lomongikazi ogqoke ezimhlophe mayelana lempilakahle yomntwana.

Umongikazi lo ufake imaski yakhe emhlophe, uhlaba umntwana ijekiseni ukuze umntwana ehlale evikelekile emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo ngaso sonke isikhathi.

Umbheda lowu lomtshina lowu yikho okulala khona umuntu ophathekileyo uma abezempilakahle bemhlola imikhuhlane etshiya tshiyeneyo emhlaselayo njalo lokuthi bangayivikela kanjani.

Umutshina lowu usetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola ukubana umzimba wakhe ungaba ukhudumala okungakanani kumbe ungaba utshisa okungakanani.

Ithuluzi lezi zisetshenziswa ngabezempilahle ekwelapheni abantu imikhuhlanae ebahlaselayo ukuze abantu bahlale bevikelikile ngaso sonke isikhathi.

Imibheda leyi yiyo encedisa ukulala abantu abaphathekileyo emzimbeni ukuze abezempilakahle bakwazi ukubancedise ukubelapha.

Umtshina oyinqola olamavili odonsekayo, lowu umtshina usetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izigulane, ulomabonakude lapho okubona khona izigulane ukubana kuhambanjani ngazo.

Umtshina lowu ungacabangeli ukubana ngumtshina wokucecisa nje kuphela, ngumtshina osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imkhuhlane etshiyatshiyeneyo ehlukumeza abantu, njalo lokuthi bengayivikela kanjani keyo mikhuhlane lokuthi ingabe ibangelwa yikuyini.

Isitulo leminye imitshina etshiyetshiyeneyo etholakala ezibhedlela esetshenziswa ngoDokotela lapho behlola njalo beselapha noma behlinza izigulane.

Udokotela ozingcitshi kwezempilakahle, ubambe ithumbu uthela emambodleleni umuthi thizeni. Udokotela lo wenza ngobucwephetshe obuphakemeyo lobunono obuphezulu.

Izinsimbi ezisetshenziswa ezibhedlela ngodokotela lapho beselapha izigulani. Lezi insindi ziyimihlobo etshiyetshiyeneyo. Ezinye zingani mgamapintshisi eminye ingani yilokhu okokuhlaba.

Indawo lapho abantu abafika khona bezilolonga imizimba yabo ukuze baqine, njalo bahlale belempilakahle. Kukhona imitshina etshiyetshiyeneyo abayisebenzisayo.

Imbodlela leyi phakathi kwayo kulomuthi oncedisa ukwelapha eminye imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ukuze imizimba ihlale ivikelekile ngaso sonke isikhathi.

Le yimitshina etshiyetshiyeneyo. Ihlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo. Iyancedisa kwabazempilakahle ukuthi babone imikhuhlane, ehlukumeza abantu. Lokuthi bangayivimba kanjani, ukuze abantu bavikeleke izikhathi zonke.

Imitsina esetshenziswa ezibhedlele. Leyi imitshina iyimihlobohlobo etshiyeneyo, njalo iyaxhunywa emagetsini. Imitshina le ilamandla okubona ingaphakathi yezigulane.

Ithuluzi lezi ungacabangeli ukubana ngezomceciso nje kuphela zithuluzi ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukuvikela abantu emkhuhlaneni ebahlaselayo ukuze behlale belempilakahle emzimbeni.

leyo yimitshina eyehlukahlukaneyo ehlola imikhuhlane eyehlukahlukeneyo lokuthi leyo mikhuhlane ingaba ibangelwa yikuyini lokuba imikhuhlane leyo ingavikeleka kanjani

Amathuluzi lawa afana lezigelo, ngamathuluzi asetshenziswa ngabe zempilakahle ukusiza abantu abahlutshwa yimikhuhlane eyehluka hlukeneyo ukuze bebavikeleke.

Ijekiseni leyi ungacabangeli ukubana ngeyomceciso nje kuphela yijekiseni yokuhlaba ukuze umuntu avikeleke emikhuhlaneni ehlukahlukeneyo ngasosonke isikhathi.

Imitshina leyi eyehlukeneyo yimitshina esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane. Njalo iphinde isetshenziswa ukubana lowomkhuhlane ungavikeleka kanjani.

Imbodlela leyi ngeyomuthi .Umuthi lowu ophakathi uya uyancedisa ikakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiye tshiyeneyo .Ukuze imzimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke isikhathi .

Ibhokisi leli yikho lapho okugcinwa khona imbodlela eyomuthi umuthi lowu uyancedisa kakhulu ekuyelapheni emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo ukuze umzimba uhlale ule mpilakahle ngaso sonke isikhathi

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona imbodlela leyi eyomuthi .Umuthi lo uyancedisa ekwelapheni imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu batholakale bephephile ngasosonke isikhathi.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona imbodlela leyi yomuthi. Umuthi lowu uyancedisa ekwelapheni umkhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu batholakale belempilakahle ngasosonke isikhathi.

Imbodlela leyi ngeyomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Amabhokisi lawa yikho okugcinwa khona izigubhu lezi ezomuthi eyelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Ukuze imizimba yabantu ihlale ivikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona amaphilisi lawa. Amaphilisi lawa ayancedisa ekwelapheni imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu batholakale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa ngamabhokisi okugcinwa khona imithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka..

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona imbodlela leyi eyomuthi. Leyi yimbodlela encedisa ukwelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze imizimba ihlale ilempilakahle.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona imbodlela leyi eyomuthi umuthi lowu uyancedisa ekwelapheni imkhuhlani ehlukahlukeneyo ukuze imzimba ihlale ivikelekile.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona amaphilisi lawa, amaphilisi lawa ayanceda kakhulu ekwelapheni imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni, ukuze umzimba utholakale ulempilakahle.

Amabhokisi lawa yikho okugcinwa khona izimbodlela lezi zomuthi leyi yimithi eyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze imizimba ihlale ivelekekile

Amaphilisi lawa ahlukehlukeneyo ayasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu batholakale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa amahle bo engathi ngamabhokisi okucecisa. Lawa ngamabhokisi ancedisa ukwelapha eminye imkhuhlani ehlukahlukeneyo, ukuze imzimba utholakale ulempilakahle ngaso sonke iskhathi.

Imbodlela lezi ezitshiyatshiyeneyo, zilamaphilisi phakathi ayelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imzimba ihlale ilempilakahle ngazo zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa atshiyetshiyeneyo yikho okutholakala amaphilisi ayelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imizimba itholakale ilempilakahle ngasosonke isikhathi.

Imbodlela leyi emhlophe ibhalwe ngamabala abomvu. Imbodlela leyi ilomuthi phakathi oyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imizimba itholakale ilokuvikeleka.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona amaphilisi lawa amaphilisi lawa ayancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze abantu batholakale belempilakahle.

Ibhokisi leli elimhlophe yikho okugcinwa khona isigubhu lesi esimhlophe esilamaphilisi phakathi. Amaphilisi lawa ayelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze umzimba uvikeleke.

Imbodlela leyi ilamaphilisi phakathi ancedisa ekwelapheni imikhuhlane etshiyatshiyeneyo, ukuze abantu batholakale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Umuthi wokwelapha abantwana abancane ,nxa belomkhuhlane wokukhwehlela. Lowu umuthi ubuya usembodleleni emnyama elesivalo esimhlophe njalo usebhokisini.

Ukuthi osiza ukwelapha amaphaphu. Lapho ehlaselwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lo umuthi ubuya usebhokisini elilombala obomvu elibhalwe ngamabala amnyama labomvu.

Amabhokisi lawa ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela. Alemithi eyelapha eminye imikhuhlane ukuze abantu behlale bevikelekile ngasosonke isikhathi.

Ibhokisi leli, yikho okuhlala khona imbodlela leyi eyomuthi. Umuthi lowu uyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Izimbodlela lezi ezimhlophe zilemithi phakathi eyehlukahlukeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle ngazo zonke izikhathi.

Ibhokisi leli lilomuthi phakathi oyelapha eminye imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa lamabhodlela lawa. Ungacabangeli ukubana ngokwemiceciso nje kuphela. Yimithi etshiyatshiyeneyo, elapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni. Ukuze imzimba ihlale ivekelekile ngaso sonke iskhathi.

Ibhokisi leli lamaphilisi lawa, ungacabangeli ukubana ngokomceciso nje kuphela. Kuyimithi eyelapha eminye imkhuhlane ehlukahlukeneyo. Ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngasosonke isikhathi.

Amambodlela lawa ayimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Igabha leli elimhlophe. Libhalwe ngamabala amnyama. Ungacabangeli ukubana ngelokumceciso nje kuphela. Lilomuthi phakathi oyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke

Ibhokisi leli lamaphilisi lawa ungacabangeli ukubana ngoko mceciso nje kuphela. Kuyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze umzimba uhlale ule mpilakahle ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli ungacabangeli ukubana libhokisi lokucecisa nje kuphela. Lilomuthi oyelapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela leyi ilomuthi phakathi oyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli yikho okugcinelwa khona amaphilisi lawa ayayelapha eminye imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli lamaphilisi lawa, ungacabangeli ukubana ngokomceciso nje kuphela yimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuthi umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela leyi ilomuthi phakathi oyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ijekiseni leyi ngeyokuhotsha umuthi ophakathi kwembodlela ukuze umuntu ahlatshwe athole ukuvikeleka.

Ibhokisi leli yikho okungcinwa khona umuthi lowu umuthi lowu uyanceda ekweyelapheni eminye imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa, ngawokugcinela imithi etshiyatshiyeneyo. Eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngazo zonke izikhathi.

Ibhokisi leli lembodlela leyi ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela. Yimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo emzimbeni ,ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona amaphilisi lawa. Amaphilisi lawa ayelapha eminye imikhuhlane eyehlukahlukeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngazo zonke izikhathi.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona imbodlela leyi eyomjthi. Umuthi lowu uyasiza ekwelapheni imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli ngelamaphisi lawa ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela kuyimithi eyalapha eminye imkhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale ulempila kahle ngazo zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa, yikho okugcinelwa khona imithi leyi esezimbodleleni. Ithumbu leli yilo elisetshenziswa ngumuntu uma enatha leyi imithi.

Amabhokisi lawa yikho okugcinwa khona amambodlela emithi leyi. Imithi leyi iyasiza kakhulu ekwelapheni eminye imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

Ibhokisi leli elimhlophe yikho okugcinwa khona imbodlela leyi eyomuthi umuthi lowu uyelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngasosonke isikhathi.

Amabhokisi lawa yikho okugcinwa khona izimbodlela zemithi. Imithi leyi iyancedisa ekwelapheni imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa. Abekwe kuhle, engathi ngamabhokisi okucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela. Alemithi ayelapha eminye imikhuhlane, eyehlukehlukeneyo. Ukuze umzimba uhlale uvikelekile, ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela leyi emhlophe. Ibhalwe ngamabala amnyama labomvu. Ngeyomuthi eyelapha eminye imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo, ukuze abantu bavikeleke.

Ibhokisi leli lamaphilisi lawa ungacabangeli ukubana ngokomceciso nje kuphela kuyimithi elapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli yikho okungcinwa khona amaphilisi lawa. Amaphilizi lawa ayancedisa ekwelapheni imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle.

Isigubhu lesi phakathi kwaso kulomuthi oyelapha eminye imikhuhlane eyehlukahlukeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngazozonke izikhathi.

Amabhokisi lawa lembodlela leyi lejekiseli leyi ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela kusetshenziswa ngabezempilakahle ekwelapheni abantu emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa yikho okuhlala khona amambodlela lawa ayemithi. Imithi leyi iyancedisa ekwelaphani imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvukeleka.

Amaphilisi lawa ungacabangeli ukubana ngamaphilisi okucecisa nje kuphela. Ayimithi ayelapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela. Ayimithi ayelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imizimba ihlale ivikelekile ngazo zonke izikhathi.

Imbodlela leyi emhlophe. Lamaphilisi lawa. Imbodlela leyi yikho okugcinwa khona amaphilisi lawa. Amaphilisi lawa ayelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke.

Umuthi osethunjini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Kuthi eceleni kwalelithumbu kulebhokisi eliyilo eligcinela lowu umuthi.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona amaphilisi lawa, amaphilisi lawa ayanceda ekwelapheni imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle ngazo zonke izikhathi.

Imithi ethengiswayo ezibhedlela lakwezinye izitolo iqoqiwe ifakwe emakhabothini njalo limithi isemabhokisini kunanyathiselwe lokuthi iyimalini.

Ibhokisi leli yikho okugcinwa khona imbodlela leyi eyomuthi. Umuthi lowu uyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuzecabantu babelempilakahle ngazozonke izikhathi.

Izigubhu lezi ungacabangeli ukubana yizigubhu zomceciso nje kuphela zilemithi phakathi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Oh laze lalihle ibhokisi bo langathi libhokisi lomceciso ungacabangeli ukubana libhokisi lomceciso nje kuphela lile mithi phakathi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze imzimba ihlale ivikelekile ngaso sonke iskhathi

Ibhokisi leli ngelokugcinela imbhondlela leyi eyomuthi uyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngazo zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa amhlophe ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela. Ayimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni. Ukuze omzimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Amaphilisi lawa ungacabangeli ukubana ngamaphilisi wokucecisa nje kuphela, aleminye imkhuhlane ehlukahlukeneyo ayelaphayo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli lembhodlela leyi ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela, yimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile izikhathi zonke.

Isigubhu lesi esimhlophe, ungacabangeli ukubana yisigubhu sokucecisa nje kuphela. Silomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni. Ukuze umzimba uhlale uvikelekile njalo.

Ibhokisi leli ungacabangeli ukubana libhokisi lokucecisa nje kuphela. Kuleminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo eliyephayo, ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke iskhathi.

Amaphilisi lawa ungacabangeli ukubana ngamaphilisi okucecisa nje kuphela aleminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ayelaphayo ukuze abantu bavikeleke ngazo zonke izikhathi.

Oo aamahle amabhokisi, aphayilwa kahle kungathi ngamabhokisi ayokucecisa. Ungacabangeli ukuthi ngabhokisi okucecisa nje kuphela, ale imikhuhlane ayelaphayo, ukuze abantu behlale bavikelekile izikhathi zonke.

Umuthi wokwelapha isifuba, uphepha, udenda kanye loku khwehlela. Lowu umuthi usembodleleni elombala omnyama njalo imbodlela ibhaliwe izixwayiso zawo lo umuthi.

Isigubhu lesi esimhlophe, ungacabangeli ukubana yisigubhu sokucecisa nje kuphela. Silomuthi iyelapha eminye imikhuhlane eyehlukahlukeneyo . Ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Isigubhu lesi ungacabangeli ukubana yisigubhu sokucecisa nje kuphela silomuthi oyelapha eminye imkhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bevikeleke njalo ngaso sonke isikhathi.

Izigubhu lezi zifakwa kuhle ngathi yizikhumbu zokucecisa ungacabangeli ukubana yizigubhu zokucecisa kuphela ziyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ivilekekile ngaso sonke isikhathi

Icard bhokisi leli lezigubhu ezimbili ungacabangeli ukubana ngokomceciso nje kuphela yimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiya tshiyeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke iskhathi

Amabhokisi amahle bo ngathi ngamabhokisi okucecisa ungacabangeli .Alemithi yokwelapha izinto ezitshiyetshiyeneyo emzimbeni ukuze umzimba ihlale ulempilakahle ngazozonke izikhathi.

Isigubhu lesi ungacabangeli ukubana yisigubhu somceciso nje, yisigubhu esilomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ukuze uhlale ulempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela leyi ungacabangeli ukubana ifakelwe ukucecisa nje kuphela ilomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile njalo ngasosonke isikhathi.

Ibhokisi leli lembodlela leyi ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela lilomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngasosonke isikhathi.

Isigubhu lesi ungacabangeli ukubana isigubhu sokucecisa nje kuphela silomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze umzimba ubelempilakahle ngasosonke isikhathi.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Amanye asemabhokisini, kuthi eminye imithi isezuigujaneni. Ihlanganisela lamakhondomu awokuzivikela kwezocansi.

Amaphilisi lawa ungacabangeli ukubana ngawokucecisa nje kuphela. Aleminye imikhuhlane eyelaphayo emzimbeni ukuze abantu bahlale belempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli lembodlela leyi ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela kuleminye imikhuhlane okuyelaphayo emzimbeni ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngasosonke isikhathi

Amaphilisi lawa, ungacabangeli ukubana ngamaphilisi okucecisa nje kuphela, aleminye imikhuhlane ayelaphayo emzimbeni, ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngasosonke isikhathi.

Isigubhu lesi esimhlophe , sibhalwe ngamabala amnyama labomvu, ungacabangeli ukubana yisigubhu sokucecisa njekuphela, silomuthi oyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Isigubhu lesi lebhokisi leli, ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela. Kuleminye imikhuhlane okuyiyelaphayo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ivikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amaphilisi amhlophe alitshumi. Asephakethini lawo elilombala oyisiliva. Lawa amaphilisi ahlala ebhokisini lawo leli elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama .Lawamaphilisi ayatholakala ezitolo lezo ezisemthethweni, ezithengisa imithi yolwelapha.

Ibhokisi leli lesigubhu lesi ungacabangeli ukubana ngokokucecisa nje kuphela .Kuleminye imikhuhlane okuyelaphayo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi .

Ibhokisi leli lesigubhu lesi, ungacabangeli ukubana ukuba khona kwakho lapha yikucecisa, ayisikho kucecisa. Yimithi leyi ehlukahlukeneyo, eyelapha izifo ezihlukahlukeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

umuthi osethunjini elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama achazayo ibizo lawo lowu umuthi lowu umuthi uyasiza ekwelapheni ukuqubuka kumbe inkomo njalo ungumuthi oyenza ijwabu libe butshelezi

Izihlahla lezi eziluhlaza zazinhle bo engani yizihlahla zokucecisa ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje zileminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ezilaphayo ukuze imizimba yabantu ihlale ilempilakahle ngazo zonke izikhathi

Abantwana bamile. Balayinile. Bagqoke ama uniform abo. Amauiform lawa anjengesibhakabhaka. Babukeka njengabantwana abafuna ukuhlatshwa lijekiseni, ukuze bahlale bevikelekile.

Abantwana bathe gwaqa lapha abalimukiswa khona ngezempilakahle befundiswa izinto ezihlanganisela ocansi. Kuthi abakhokhela lo umkhankaso bakhona phambili kwabo lababantwana.

Umntwana ubukeka engathi ngumuntu otshileyo umhlane wonke, ngakho kuzamele agijimele esibhedlela kwabezempilakahle ukuze athole usizo olufaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo.

Owesifazana uhlezi ebhentshini uthwele umntwana .Phambili kwakhe kuhlezi owezempilakahle, uhlaba umntwana ijekiseni. Eyokuthi avikeleke emikhuhlaneni, engamhlasela ebuyayo..

Ubhudi umile ewindini phakathi kulobaba othengisa imithi etshiyetshiyeneyo elapha imkhuhlani ehlukahlukeneyo ukuze imzimba ihlale ibukeka.

Umuntu umile uthengisa imithi yezempilakahle encedisa ukwelapha imikhuhlane ehluke hlukeneyo ukuze abantu bathole bevikelekile ngasosonke isikhathi.

Udokotela uhlola umntwana ongumfana emehlweni ukubana uphethwe yini .Udokotela ugqoke waphelela impahla zokuzivikela ekubambeni amagcikwane ezihlanganisela amagilovisi lokunye.

Ubaba uhlezi esitulweni .Ubukeka engathi ngumuntu ongakhathazekile kuhle endlebeni .Abezempilakahle bayamhlola ukubana kungabe kubangelwa yikuyini njalo bengakuvikela kanjani.

Umuntu lowu uhlezi esitulweni ubukeka engathi ngumuntu okhathazekileyo endlebeni abezempilakahle bayamhlola ukubana kungabe kubangelwa yikuyini njalo lokuthi bangakuvikela kanjani.

Umama oyisisebenzi sendawo, lapha okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo. Kulemithi eqoqiweyo yafakwa emakhabothini, esemabhokisini .

Udokotela oyingcitshi kwezezimpilakahle uxoxisana lesigulane. Bavule igwaliba elibhaliweyo imininingwana emayelana laso lesi isigulane. Kuthi bonke bobabili bagqoke izigqoko ezimhlophe nke.

Umfana uhlezi esitulweni ugqoke iyembe yakhe emhlophe phambi kwakhe kuhlezi owezempilakahle uyamhlola ukubana umzimba wakhe ungabe utshisa okunganani kumbe uqanda okungakanani.

Umuntu lowu uhlezi, ubukeka engathi ngumuntu okhathazekileyo elihlweni. Owezempilakahle uyamhlola ukubana kudalwa yikuyini njalo lokuthi engakuvikela kanjani.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi eyelapha izifo ezihlukeneyo. Ifakwe leyi imithi emagilasini ukubana abathengi abayibo abayifunayo bayibone kakuhle.

Udokotela ubona ngokucubungula kwengaphakathi yabantu ngemitshina le elamandla eyakulezi insuku ukhangele kumabonakude noma sithi ikhomputha ekhangela ukubana kwenzakalani ngaphakathi komzimba wesigulane sakhe.

Amabhokisi lawa amahle ingathi ngamabhokisi omceciso lawo ngamabhokisi alemithi phakathi eyelaphayo eminye imikhuhlane ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Amabhokisi lawa alemithi phakathi eyelapha imikhuhlane eyehluke hlukeneyo ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa mahle bo ngathi ngamabokisi okucecisa. Lawa ngamabhokisi okugcinwa khona imithi etshiyetshiyeneyo eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahkr zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa atshiyetshiyeneyo, alemithi ehlukahlukeneyo encedisa ukwelapha imkhuhlane ukuze abantu behlale bevikelekile ngazo zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa lamambodlela lawa ngumuthi owelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo ukuze abantu batholakale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Isitolo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi lokho okokwelapha izigulane noma labo abangezwa kuhle kule ndawo uyathola imithi etshiyetshiyeneyo njalo elapha izifo etshiyeneyo.

Umama uthwele umntwana. Owezempilakahle uyamhlaba ijekiseni yokumvikela emkhuhlaneni yabantwana etshiyetshiyeneyo, ukuze ehlale evikelekile ngazo zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa lezigubhu lezi ungacabangeli ukubana ngokumceciso nje kuphela. Kuyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela. Alemithi eyelapha eminye imikhuhlane ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa abekwa kuhle engathi ngamabhokisi okucecisa, ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela alemithi ayelapha eminye imikhuhlane ukuze imizimba ihlale ivikelelekile ngaso sonke isikhathi.

I Ambulance leyi iyancedisa ekuthwaleni abantu abaphathekileyo ibagijimisela esibhedlela, izihlahla lezi eziluhlaza ziyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke.

Umama uphethe umntwana, owezempilakahle uyamhlaba ijekiseni yokumvikela emkhuhlaneni ehlasela abantwana. Ukuze ehlale evikelekile ngasosonke isikhathi.

Isitolo lapho okuthengiswa khona ukudla kwensane ezincane ezingelamalanga zizelwe. Kukhona amalambazi ayimihlobo etshiyeneyo eyokuqinisa abantwana abancane.

Imithi eyimihlobohlobo etshiyeneyo limithi eqoqiwe yafakwa emakhabothini kuthi eminye njalo isemabhokisini eminye etshiyetshiyeneyo njalo ilembala ehlukehlukeneyo.

Isitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi leminye imithi eyimihlobohlobo etshiyeneyo yokwelapha. Kuhle kakhulu njalo kukhanya kuhlanzekile.

Amabhokisi lawa yikho okugcinwa khona imithi eyelapha eminye imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngazozonke izikhathi.

Iambulensi leyi ungacabangeli ukubana ngeyokucecisa nje kuphela, iyancedisa ukuthwala abantu abaphathekileyo ibagijimisele esibhedlela ukuze bathole usizo kwabezempilakahle.

Umama uphethe umntwana. Owezempilakahle, uyamhlaba ijekiseni, ukuze avikeleke emikhuhlaneni, etshiyatshiyeneyo sonke isikhathi.

Amabhokisi lawa atshiyetshiyeneyo phakathi kwawo kulemithi ehlukahlukeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Amabhokisi lawa, abekwe kuhle engathi ngamabhokisi okucecisa. Ungacabangeli ukuthi ngamabhokisi okucecisa nje kuphela. Alemithi eyelapha eminye imikhuhlane, ehlukahlukeneyo. Ukuze imizimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke isikhathi.

I ambulance leyi emhlophe iyancedisa ukuthwala abantu abaphathekileyo emzimbeni , ibagijimisela esibhedlela ukuze bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo

Amabhokisi lawa abekwe kuhle engathi ngamabhokisi okucecisa , alemithi phakathi encedisa ukwelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka

Amabhokisi lawa, abekwe kuhle, engathi ngamabhokisi okucecisa. Alemithi ayelapha abantu imikhuhlane, eyehlukehlukeneyo. Ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Aleminye imithi ehlukahlukeneyo ayelaphayo emzimbeni. Ukuze imzimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke iskhathi.

Izigubhu lezi lamabhokisi lawa ungacabangeli ukubana ngokomceciso njekuphela kulomunye umkhuhlane okuwelaphayo ohlakahlukaneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngaso sonke iskhathi

Amabhokisi lawa, aphanyekwa kuhle engathi ngamabhokisi okucecisa, ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje, alemithi eyalpha imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ilempilakahle ngazo zonke izikhathi

Izihlahla lezi eziluhlaza zazinhle bo engathi yizihlahla zokucecisa ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela zileminye imikhuhlane eziyelaphayo emizimbeni etshiye tshiyeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilo kahle ngazo zonke izikhathi

Amabhokisi lawa amhlophe, abhalwe ngamabala abomvu lamnyama. Ungacabangeli ukubana ngamabhokisis omceciso nje kuphela, alemithi ayelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bevikeleke ngazo zonke izikhathi

Amabhokisi lawa afakwe kuhle ngathi ngamabhokisi awokucecisa ungacabangeli ukuthi ngamabhokisi okucecisa kuphela ayelapha eminye imikhuhlane ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke iskhathi

Amabhokisi lawa abekwe kuhle engathi ngamabhokisi awokucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamabhokisi awokucecisa nje kuphela . Alemithi eyelaphe eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngazo zonke izikhathi.

Amabhokisi lawa abekwe Kuhle angathi ngamabhokisi okucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa nje kuphela aleminye imikhuhlane ayilaphayo ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale uvikelekile njalo

Amabhokisi la, ungacabangeli ukubana ngamabhokisi okucecisa kuphela. Alemithi, ayelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Abantu laba bahlezi phansi ngemuva kwabo kulezihlahla ezinde eziluhlaza phambili kwabo kumi owezempilakahle uyabaxhwayisa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo lokubana bengayivikela kanjani.

Abantu abahlangeneyo omama labobaba, basemkhankasweni wezempilakahle. Laba abantu baqgize amabhakane entanyeni amayelana lalo umkhankaso, bahlezi ematafuleni balalele befunda kakhulu.

Abantu abangosisi labangobhudi bahlezi phansi ezitulweni. Bayafundiswa ngubaba ome phambi kwabo ogqoke isikipha esibomvu lebhulugwe elimnyama.

Abantu abatsha abasakhulayo bamile bathatha umfanekiso ngemva kokuqeqetsha umkhankaso obukhona obumayelana lezempilakahle ulimuka abantu.

Izihlahla lezi. eziluhlaza ngokwemvelo, zitholakala egangeni, ziyanceda ekulapheni imkhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Umama uhlezi, owezempilakahle uyamhlola ukubana umzimba wakhe ukhudumala okungakanani kumbe uqanda okungakanani.

Udokotela noma ingcitshi kwezempilakahle egqoke amagilovisi lebhatshi elimhlophe uxoxisana lojaha ngezezimpilakahle emhlola igazi .

Abantu abatsha basemkhankasweni wezempilakahle lapha abayabe befundiswa khona ngokusebenzisa ijazilomkhwenyana ekuzivikeleni ezifweni zocansi lezinye izifo ezifana labongulamakhwa.

Udokotela ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe lama gilavisi akhe okusebenza uyahlola ugogo ukuthi angabe ekhudumala okungakanani, kumbe uqanda okungakanani.

Abezempilakahle bahlezi etafuleni bahlola umama ukuthi engaba ekhudumala okungakanani kumbe engaba eqanda okungakanani.

Abezempilakahle bahlezi emabhentshini, ngemuva kwabo kulezihlahla eziluhlaza. Baxwayisa abantu ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo njalo lokuba bangazivikela kanjani kuleyo mikhuhlane.

Amaphilisi lawa yiwo ancedisa ukwelapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo emzimbeni ukuze imzimba ihlale ilokuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Leyi yimitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuncedisa ukwelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo emzimbeni yabantu ukuze bevikeleke ngasosonke isikhathi.

Umama uhlezi estulweni phambili kwakhe kuhlezi owezempila kahle, uyamxwayisa ngemikhuhlane ehlukumeza abantu, njalo lokuthi engazivikela kanjani.

Umama uhlezi owezempilakahle uhotsha umuthi ngejekiseni ukuze ahlabe umama amvikele emikhuhlaneni etshiya tshiyeneyo ukuze athole impilakahle ngasosonke isikhathi.

Umpikitsha othathwa ngabezempilakahle, lapho behlola umama ozithweleyo, ukubana umntwana uhlezi kuhle yini esiswini, njalo ulobulili buphi.

Untombaza omuhle ogqoke kuhle imile lapha umele ukuthi bemthathe isithombe isihle unkazana lo ugqoke isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka

Udokotela obona ngezezimpilakahle uxoxisana lesigulane esingumama Basendlini lapha okuhlolelwa khona izigulane. Kulendlu, kukhona umbheda, okulaliswa khona umuntu nxa ehlolwa.

Umbalisi utshengisa umntwana wesikolo emfundisa ngezempilakahle lazengocansi ukuze akhule evikelekile njalo elolwazi ukubana kufanele aziphathe njani.

Abantu bahlezi emabhentshini phambikwabo kumile owezempilakahle ubaxwayisa ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo ekhona. Njalo lokuthi kuleyo mkhuhlane bengazivikela kanjani.

Umama olimeleyo ingalo yakhe uphethe iphakethi lelo elilomqando elithobayo ukuze lithundubeze ubuhlungu lapha azwa khona ubuhlungu. Lowu umama ugqokile indandatho esandleni sakhe.

Ilembu noma ngithi ilekeni esetshenziswa ukubopha idolo nxa umuntu engezwa kuhle libuhlungu idolo lakhe. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba kuyathundubeza ubuhlungu.

Ujaha oqeda ukugijima ezilolonga umzimba wakhe, usephumula lapho enatha amanzi ngoba ukugijima sokumenze wazwa ukoma.

amaphilisi lawa ngamaphilisi ancedisa ukulapha eminye imikhuhlane emzimbeni ukuze umzimba uthole impilakahle ngaso sonke isikhathi

Untombazana oqeda kuzilolonga ngokugijima lokuzelula imisipha kanye lamathambo usemile usenatha amanzi esigubhini sakhe ukuze ehlale elempilakahle njalo eqinile.

Ujaha osekhululile unatha amanzi ngoba esewomile ngemva kokuzilolonga umzimba wakhe ukuze ehlale elempilakahle. Ngokulahla amanzi ngokuginqa, yikho esewomile nje.

Umbheda wokuthwalela abantu abalimeleyo kumbe abangakwanisiyo ukuzihambela bephathekile. Lowu umbheda usetshenziswa ezibhedlela, emakilinika ikanye lema ambulesini.

Umuntu lowu ozelulayo ungacbangeli ukubana uyazeluka nje uzelulela ukuba umzimba wakhe uhlale uqinile uvikeleke ngasosonke isikhathi emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ebuyayo.

Yizithelo lezi. Ungacabangeli ukubana yizithelo zokudla kuphela. Zileziminye imikhuhlane eziyelaphayo emzimbeni. Ukuze uhlale uvikelekile, ngaso sonke isikhathi.

Udokotela obona ngezempilakahle yabantu uhlezi phansi uxofaxofa ikhompuyutha lapho edingisisa njalo ecwayisisa kabanzi ngemikhuhlane lamagcikwane atshiyetshiyeneyo.

Imitshina leyi ehlukahlukeneyo. Le yimitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imikhuhlane ehlasela abantu, njalo lokuthi idalwa yikuyini lokuthi bengayivikela kanjani ukuze abantu bavikeleke.

Amathuluzi lawa lamangilazi, lamajekiseni lawa, lamaphilisi. Yizinto ezisetshenziswa ngabezempilakahle ekuvikeleni abantu emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.,

Imitshina leyi ungacabangeli ukubana yimitshina yokucecisa nje kuphela, yimitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imikhuhlane ephakathi kwabantu lokuthi abantu bengayivikela kanjani kuze behlale bele mpilakahle ngazo zonke izikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle engathi yisihlahla sokucecisa lesi isihlahla singumuthi oncedisa ukwelapha eminye imikhuhlane emzimbeni ukuze uhlale ulokuvikeleka

Isihlahla lesi sembhida esiluhlaza. Sasihle engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo emzimbeni. Ukuze imzimba ihlale ivikelekile.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle engathi yisihlahla sokucecisa lesi yisihlahla eselapha eminye imikhuhlane ehluke hlukeneyo emzimbeni ukuze imizimba itholakale ilempilakahle ngasosonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza ezingathi lusaba, lezi ziyanceda kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyayatshiyaneyo ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka

Isihlahla lesi esiluhlaza. Sasihle engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imzimba ihlale ivikelekile.

Izihlahla lezi eziluhlaza, zazinhle bo engathi yizihlahla zokucecisa. Ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela. Ziyimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze imizimba ihlale ivikelekile ngaso sonke isikhathi. Ngokwemvelo zitholakala egangeni.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo engathi yisihlahla sokucecisa ungacabangeli ukubana yisihlahla sokucecisa nje kuphela sileminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esiyelaphayo emzimbeni ukuze imizimba ihlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esiyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile.

iflawuzi leli eliluhlaza lalihle bo engani liflawuzi lokucecisa leli liflawuzi elelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze bantu bebelempilakahle ngazo zonke izikhathi

Isihlahla lesi esiluhlaza. Sasihle engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane eminye etshiyetshiyeneyo, ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

Isihlahla lesi esiluhlaza, sasihle bo engani yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo engathi yisihlahla sokucecisa ungacabangeli ukubana yisihlahla sokucecisa nje kuphela siyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi, ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Amafulawuzi lawa aluhlaza ,amahle bo engathi ngamafulawuzi okucecisa. Ayimithi elapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amaflawuzi lawa aluhlaza amahle bo, ingathi ngamaflawuzi okucecisa emtshadweni. Ayimithi yokwelapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo emzimbeni ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

yisihlahla lesi esiluhlahla sasihle bo esengani yisihlahla sokucecisa singumuthi oyelaha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni ukuze umzimbe uhlale uvikelekile sonke isikhathi

Amaluba lawa aluhlaza amahle bo engathi ngamaluba okucecisa ungacabangeli ukubana ngamaluba okucecisa nje kuphela ayimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiya tshiyeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ilempilakahle ngasosonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza, zazinhle bo engathi yizihlahla zokucecisa. Ngokwemvelo zitholakala egangeni. Ungacabangeli ukubana izihlahla zokucecisa nje kuphela. Zileminye imikhuhlane eziyiyelaphayo emzimbeni, ukuze imzimba ihlale ivikelekile ngasosonke iskhathi.

Amaflawuzi lawa aluhlaza amahle kubi angathi ngamaflawuzi okucecisa ungacabangeli ukubana ngamaflawuzi okucecisa nje kuphela aleminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ayelaphayo ngokwemvelo atholakala egangeni.

Amaflawuzi lawa aluhlaza hamahle bo engathi ngamaflawuzi wokucecisa emtshadweni ungacabangeli ukubana ngaflawuzi wokucecisa nje aleminye imikhuhlane ayelaphayo emzimbeni ukuze imizimba yabantu ihlale ilempilakahle ngazo zonke izikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza. Zazinhle bo, engathi yizihlahla zokucecisa. Ungacabangeli ukubanai yizihlahla zokucecisa bje kuphela. Zileminye imikhuhlane eziyelaphayo emzimbeni. Ukuze imizimba yabantu ihlale, ivikelekile ngaso sonke isikhathi. Ngemvelo zitholakala egangeni.

Liluba eliluhlaza libukeka engathi liluba lokucecisa ungacabangeli ukubana liluba lokucecisa nje kuphela lileminye imkhuhlane eliyelaphayo ehluka hlukeneyo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uvikelekile njalo.

Amaflawuzi lawa aluhlaza ayimhlobo etshiyetshiyeneyo. Ayelapha izinto ezitshiyetshiyeneyo, amanye asetshenziswa ukuthoba amanye asetshenziswa ukuthoba amanye asetshenziswa ukufutha.

Isihlahla lesi esiluhlaza sibukeka engathi yisihlahla sokucecisa kodwa ungacabangeli ukubana yisihlahla sokucecisa sileminye imikhuhlane esiyelaphayo sitholakala egangeni.

Imithi leyi etshiye tshiyeneyo isetshenziswa ngabeze sintu ukwelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze imizimba ihlale ivikelelekile ngaso sonke isikhathi.

Isigubhu lesi esimhlophe, sibhalwe ngamabala aluhlaza lomzila oluhlaza. Silemithi phakathi eyelapha iminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza singumuthi oncedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngasosonke isikhathi.

Isigubhulesi esimhlophe sasihle engathi yisigubhu sokucecisa lapho yikho okugcinelwa khona imithi eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bethole bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela leyi emhlophe yayinhle ingani yimbodlela yokucecisa. Yimbodlela elomuthi phakathi eyokwelapha imikhuhlane etshiyetshineyo ukuze umzimba uhlale ulokuvikeleka.

Umuthi lowu, ngumuthi owesintu owelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Ibhokisi leli yikho okuggcinwa khona amaphilisi lawa amaphilisi lawa ayanceda kakhulu ekwelapheni imkhuhlani ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze imzimba ihlale ilempilakahle.

Ingcitshi kwezezimpilakahle ihlezi phansi igqoke ibhatshi elimhlophe njalo leyi ingcitshi ibambe okuyimbodlela okulemininingwana eliyihlolayo.

Umuthi lowu. Ngumuthi oncedisa ekwelapheni eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Amafulawuzi lawa aluhlaza. Amahle bo! ingathi ngamafulawuzi okucecisa .Ungacabangeli ukubana ngamafulawuzi okucecisa nje kuphela Yimithi eyelapha eminye imikhuhlane eyehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze imzimba ihlale ilrmpila kahle ngasosonke isikhathi

Umuntu lowu uphethe ibhokisi lamaphilisi, ibhokisi leli yikho okuhlala khona amaphilisi lawa, amaphilisi lawa ayanceda ukwelapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile.

Imithi leyi etshiyetshiyeneyo yimithi eyelapha imkhuhlane ehlukehlukeneyo ikakhulu iyasetshenziswa ngabezesintu ukwelapha imkhuhlane efana lezifuba

Isihlahla esisegangeni lesi isihlahla sisebenza izinto ezitshiyeneyo ekuphileni kwabantu singumuthi wesintu oyelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo kuyelapha impande zaso kuthi lamahlamvu aso.

Izimbodlela lezi ezitshiyatshiyeneyo zile mithi ehlukahlukeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Ubaba uthelwe iflawuzi lakhe eliluhlaza ungacabangeli ukubana uzithwalele nje kuphela lingumuthi oyelapha eminye imikhuhlane eyehlukehlukeneyo ukuze imzimba yabantu ihlale ilempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza ungacabangeli ukubana yisihlahla sokucecisa nje kuphela. Siyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngasosonke isikhathi.

Iluba leli elimhlophe. Ungacabangeli ukubana liluba lokucecisa nje kuphela. Liyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngasosonke isikhathi

Ibhokisi leli lembondlela lezi yimithi etshiyetshiyeneyo eyelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bavikeleke ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo sengathi ngesekucecisa ngokwemvelo aitholakala egangelni lesi isihlahla sileminye imikhuhlane esiyelaphayo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza. Zazinhle bo, engani yizihlahla zokucecisa ephathini. Ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela. Zileminye imikhuhlane eziyelaphayo emzimbeni ukuze abantu bahlale belempilakahle ngazo zonke isikhathi.

Amabhokisi lawa lezigubhu lezi ungacabangeli ukubana kufakelwe ukucecisa nje kuphela kuleminye imkhuhlane okuyelaphayo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngasosonke isikhathi.

Amankokitsho lawa, ngamambodlela. Phakathi kwawo kulamahlamvu. Ungacabangi ukubathi ngamahlamvu kuphela. Yimithi eyelapha eminye imikhuhlane, ehlukahlukeneyo emzimbeni. Ukuze imizimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza zitholakala egangeni. Inengi laso sisetshenziswa impande zakhona. Ezinye zakhona zisetshenziswa amaxolo, ezinye futhi zazo zisetshenziswa amahlamvu akhona ukuze abantu beyelapheke

Imithi leyi eyehluka hlukeneyo ngokwesintu ilapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo eminye yakhona iyelapha amadolo eyinye iyelaphe lezinyawo.

Isihlahla lesi esiluhlaza, singumuthi oyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo emzimbeni ukuze imzimba ihlale ilempilakahle ngasosonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza, lezi yizihlahla ezincedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni, ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo emzimbeni. Ukuze imzimba ihlale ilempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle angathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza, sasihle engathi ngesokucecisa. Lesi yisihlahla esingumuthi oncedisa ukwelapha imikhuhlane itshiyetshiyeneyo, ukuze umzimba uhlale ulempilakahle.

Imbodlela lezi zomuthi, umuthi ngowesintu. Uyancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni ukuze umzimba uhlale ulokuvikeleka ngaso sonke iskhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza, sasihle engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze umzimba uhlale ulempilakahle ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle angathi yisihlahla sokucecisa emtshadweni. Lesi singumuthi owelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uvikeleke.

Yisihlahla lesi esiluhlaza lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze imizimba itholakale ilokuvikeleka.

Izihlahla lezi ezitshiyeneyo eziluhlaza. Ziyancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Yisihlahla lesi esiluhlaza. Sasihle bo engathi yisihlahla sokucecisa. Siyimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke ngasosonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esincedisa ukwelapha imikhuhlane eyehlukehlukeneyo ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Umuntu lowu ulemithi etshiyatshiyeneyo. Leyi yimithi esetshenziswa kwabezesintu ukwelapha imikhuhlane ukuze abantu bahlale belokuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Ikhowa leli liyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ilokuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza, zilamaluba amahle alithanga, lezi yizihlahla ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle angathi yisihlahla sokucecisa lesi yisihlahla eselapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze imzimba ihlale iphephile ngasosonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle engathi yisihlahla sokucecisa lesi yisihlahla esilapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo angathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla esiyelapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

Izihlahla lezi eziluhlaza, ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisaa nje kuphela. Ziyimithi eyelapha eminye imkhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi. Ngokwemvelo zitholakala egangeni.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu. Lesi isihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza. Besesisiba lezithelo ezizimbumbuluzana. Lezi izithelo ziyadliwa njalo ziyelapha..

Ngamaflawuzi lawa aluhlaza. Amahle engathi ngamafulawuzi okucecisa. Lawo ngamafulawuzi ancedisa ukwelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke.

Isihlahla lesi esiluhlaza. Ngokwemvelo sitholakala egangeni. Siyelapha eminye imikhuhlane, ehlukahlukeneyo. Ukuze abantu, bathole ukuvikeleka, ngaso sonke isikhathi.

Imithi yesintu eyimihlobohlobo etshiyeneyo. Leyi imithi isemambodleleni alezidikiselo ezilembala etshiyetshiyeneyo. Eminye imnyama kuthi eminye iluhlaza.

Amafulawuzi lawa aluhlaza amahle bo engathi ngamafulawuzi okucecisa ayimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

Isihlahlakazana esimila egangeni esingumuthi wesintu lesi sihlahlakazana sitholakala silamaluba aluhlaza tshoko siyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Amaflawuzi lawa aluhlaza amahle bo engathi ngamaflawuzi okucecisa emtshadweni ungacabangeli ukubana ngamaflawuzi okucecisa emtshadweni nje kuphela, ayimithi ayelapha eminye imikhuhlane etshiye tshiyeneyo emzimbeni ukuze imizimba ihlale ivikelelekile ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza. Sasisihle bo, angathi yisihlahla sokucecisa. Singumuthi owelapha eminye imikhuhlane, ehlukahlukeneyo. Ukuze umzimba uhlale uvikelekile, ngaso sonke isikhathi.

Ngamafulawuzi lawa ayimihlobo etshiyetshiyeneyo. Ayelapha imikhuhlane, ehlukahlukeneyo,, ukuze abantu bathole ukuvikeleka, ngazo zonke izikhathi.

Amaflawuzi lawa aluhlaza hamahle engathi ngamaflawuzi wokucecisa lawa ngamaflawuzi ayelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikele ngaso zonke izikhathi.

Ifulawuzi leli eliluhlaza, lalihle bo engathi lifulawuzi lokucecisa. Leli lifulawuzi elelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo !!!, engathi yisihlahla sokucecisa, lesi yisihlahla esiyelapha eminye imikhuhlane ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi

Isihlahle lesi esiluhlaza sasihle bo engathi yisihlala sokucecisa. Lesi yisihlahla esiyelapha eminye imikhuhlane eyehlukahlukeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka ngaso sonke isikhathi. Ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Izihlahla lezi eziluhlaza zazinhle bo engathi yizihlahla zokucecisa. Ziyimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo sengathi yisihlahla sokucecisa , lesi yisihlahla esiyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bathole impilakahle ngaso sonke isikhathi

Izihlahla lezi eziluhlaza, zazinhle bo engathi yizihlahla zokucecisa! Ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela, ziyimithi eyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze abantu bahlale belempilakahle ngasosonke isikhathi. Ngokwemvelo zitholakala egangeni.

Umuthi yomhlobo weginger. Lowu umuthi uyelapha ikakhulu umkhuhlane wophepha noma owokukhwehlela kuhlanganisele lokutshisa lokuvimbana kwesifuba.

I flawuzi leli eliluhlaza, lalihle bo angani liflawuzi lokucecisa. Ungacabangeli ukubana liflawuzi lokucecisa nje kuphela. Leyi mithi eliye lapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke iskhathi.

Imithi yesintu egxotshiweyo amaxolo ayo afakwa emanzini. Afakiwe ezigubheni ukubana ivubeke njalo ivoxeke kakuhle ukuze isebenze ilamandla amakhulu.

Amafulawuzi lawa aluhlaza amahle bo angathi ngamafulawuzi okucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamafulawuzi okucecisa nje kuphela ayimithi eyelapha eminye imikhuhlane ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Umama uhlezi lapho okutholakala khona imithi yezempilakahle, lapha kulemithi eqoqiweyo eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Amaflawuzi lawa aluhlaza, amahle engathi ngamaflawuzi okucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamaflawuzi okucecisa nje kuphela, ayimithi eyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke ngaso sonke isikhathi.

Yisihlahla lesi esiluhlaza, sasihle bo engathi yisihlahla sokucecisa. Lesi yisihlahla eselapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, ukuze abantu etholakale bavikelekeile ngaso sonke iskhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle bo engathi yisihlahla esokucecisa. Ungacabangeli ukubana yisihlahla esokucecisa nje kuphela silomunye umkhuhlane esiwelaphayo ohlukahlukeneyo ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngaso sonke isikhathi. Ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Isihlahla lesi esiluhlaza sasihle engathi yisihlahla sokucecisa . Ungacabangeli ukubana yisihlahla sokucecisa nje kuphela. Sileminye imikhuhlane esiyelaphayo ehlukahlukeneyo emzimbeni ukuze umzimba uvikeleke ngaso sonke isikhathi. Ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Izihlahla lezi eziluhlaza, ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela. Zileminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo eziyelaphayo ukuze imizimba ihlale ilempilakahle ngazo zonke izikhathi.

Liflawuzi leli eliluhlaza libukeka engathi liflawuzi lokucecisa ungacabangeli ukubana liflawuzi lokucecisa nje kuphela kuleminye imikhuhlane eliyiyelaphayo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uvikelekile ngazo zonke izikhathi

Izihlahla lezi eziluhlaza ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa nje kuphela, zileminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo eziyelaphayo ukuze abantu bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Amahlamvu lawa lamalemoni kuyasetshenziswa ukuyelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ikakhulu kusetshenziswa ngokwesintu uma beyelapha umuntu obulawa yisifuba kumbe izisu.

Amaluba lawa aluhlaza amahle angathi ngawokucecisa emtshadweni ungacabangeli ukubana ngamaluba okucecisa nje kuphela aleminue imikhuhlane ayelaphayo emzimbeni ukuze abantu behlale bevikelekile ngasosonke isikhathi

Amaflawuzi lawa aluhlaza amahle kubi engathi ngamaflawuzi wokucecisa ungacabangeli ukubana ngama flawuzi okucecisa nje kuphela aleminye imikhuhlane ehluka hlukeneyo ayelaphayo ukuze umzimba uhlale uvikelekile njalo

Amaflawusi lawa aluhlaza. Amahle engathi ngamaflawuzi okucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamaflawuzi okucecisa nje kuphela. Aleminye imikhuhlane eyehlukehlukeneyo ayelaphayo emzimbeni ukuze umzimba uhlale uhlale evikelekile. Ngokwemvelo atholakala egangeni

Izihlahla lezi eziluhlaza, ngokwemvelo zitholakala egangeni ngokwesintu ziyelapha imikhuhlane ehlukahlukaneyo, ukuze abantu behlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla lesi esiluhlaza ,sabukeka engathi yisihlahla sokucecisa .Ungacabangeli ukubana yisihlahla sokucecisa ,sileminye imikhuhlane esiyelaphayo. Ngokwemvelo sitholakala egangeni.

Izihlahla lezo eziluhlaza, zinhle engathi yizihlahla zokucecisa kodwa ungacabangeli ukubana yizihlahla zokucecisa. zileminye imikhuhlane eziyelaphayo eyehlukahlukeneyo.

Isihlahla lesi esisemdulwini isiluhlaza esibukeka engathi yisihlahla sendulo siyelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo. Esinye sakhona sisetshenziswa ukwelapha amazinyane umkhuhlane wempondo.

Izihlahla zemvelo ezitholakala egangeni lezi kuyizihlahla ezelaphayo izifo ezitshiye tshiyeneyo ngokwesintu zisebenza ngendlela ezitshiyeneyo njalo ezinye ziyasetshenziswa amahlamvu azo kuthi ezinye kuyasebenza impande lamaluba azo

Amafulawuzi lawa aluhlaza abukeka sengathi ngamafulawizi okucecisa . Ungacabangeli ukuba ngawokucecisa kuphela. Aleminye imikhuhlane ayelaphayo , ngokwemvelo atholakala egangeni. Esintwini kusetshenziswa impande zawo lamahlamvu awo.

Izihlahla lezi ezingemuva komduli zinhle zibukeka njengezihlahla zokucecisa kodwa ungacabangeli ukuthi ngezokucecisa zilemikhuhlane etshiyeneyo eziyelaphayo

Amafulawuzi lawa aluhlaza, abukeka angathi ngamafulawuzi okucecisa. Ungacabangeli ukubana ngamafulawuzi okucecisa kuphela, aleminye imikhuhlane ayelaphayo ukuze abantu bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi .

Ifulawuzi leli eliphakathi kwehadi eliluhlaza licecisile ihadi kodwa ungacabangeli ukuba yikucecisa kuphela lileminye imikhuhlane eliyelaphayo

isishlahla lesi esiluhlaza ngokwemvelo sitholakala egangeni esintwini siyasetshenziswa ukwelapha eminye imikhuhlane eyehlukahlukeneyo ukuze abantu behlale bevikelekile njalo ngaso sonke isikhathi